tini la'neemotinna huwanteemmo misile leellishanonkehunna xawisankera dandiitannohu migtticho uddunicho woy muuziiqa yinanniha hirranniwa hakkoni duuna woyimi dikkote darga ikkanna maga'nate woyimi amma'note mine horoonsi'nanni babbaxitino darga horoonsi'nanniha ikkannota kulttannonkke misileeti yaate.

Tini la'neemmoti misile leellishshanno muro kalaqamunnita ikkitanna haanjidhe biiffinota itate woyi horotenna owaantete shiqishate qixxaabbino muro lowonta biiffannotanna hagiirsiissannota giwirinnu muro leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishannohu kalaqamu muro ikkanna itate ganfe ka'ne itanniha hakkonne egehsiinsaniha su'masi baaqula yinaniha leellishshano misileeti yaate.

Tinu la'neemmoti misile leellishshannonkehu kalaqamanna kalaqamu qooxeessa ikkanna duumbaanna noohu hakkuri giddo mitticho geercho umo awuubbinotti angase umose kulannoha olluu woyi qawalete matawoqia anga amaddinoti uuritinotanan umo awuubbinota leellishanno woyinim woyim misileeti yaate.

Tini la'neemmo misile leellishshanno woyi xawissannonke xawishshi mitto looso ikkanna isino saanqaho woyi waalchoho yinanniha siwiilunniha bayyadanninna hakkone gaxaaxxame xaadisanni biddi assanna hakkonne leellisshanno misileeti.

Tini misile leellishshankehu woy xawissannonkehu wedellootu gamba yite ka'entiinni mittu qoxeessira mittu olliira hakkunnira mitu giddollite hadhanni noore hakkuri leellishshanno misileeti yaate

Tini babbaxxino uduunnicho babbaxino dani uduunnicho leellishshanno misile ikkitanna mini giddo horoonsi'nanni hattono gobba giddo horoonsi'nannita haqqe murate horoonsi'nannitano ikkitanna magaazenna madooshaho yinanniha hakkoye leellishanno misileeti.

tini misile leellishshanno sicconna badooshshe ikkanna mittichu wedellichu beetti kewelchunniha kewelchunniha goga uddire gonfa woroonni uddire nooha leellishshannonna xawissanno misile ikkitanno yaate.

Tini misile leellishanohu loosu dana ikkanna kuni loosu danino qoxxeesu coichima agarate yte wedellu qoxxeesu manni busawinore ishine abbe gamba assenna hate baseni kaamelaho worte wole basera huntanni looso loosidhe heedhano gara leellishano misileti.

Tini misile kulittanonkehu woyi xawisanonkehu mitto loosu danati, isino guma gamba assite babbaxino loosi horo aana hosiisate

kuni illete la'neemmohu meichu goco ikkanna mini saada ikkasinna hattonni maalaho itate horosi'nanni gede leellishshanno misileeti.

Tini la'neemmoti misile leellishshannohu mitticho boohaarranni mereersha ikkanna gudumaalaho woyimmi amora gedelete yinannita hawaasi quchuchi giddoonni afantannota hattenne leellishannoha hakkonne misile ikkanno yaate.

Tini la'neemmo misile leellishshannohu babbaxxino dani uduunne ikkanna insa giddonnino akaafaoo yinannire, qottooo yinannire hattono masarxaoo woyim amaxxo lawanno hattoore hakkuri gamba asse kaeentinni amaddinore kultanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshannohu godo'le woyi ispoortete uurrinsha ikkanna babbaxxitino wedelli meyaha ikko labbaahu godo'litanni yannansa sayissannowanna boohaartannowa godo'litanno godo'le leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishannohu xawissanonkehu mitto biirote woyi mini uduunne ikkitanna lowontanni baxisannoha soofa albaanni hurbaate wodhine itate horo uyiitannote biffeoo kurseoo lawinore hakkuri leellishshano misileetis.

Tini misile leellishannohu kalaqamunni dagginota hundda amadde dagginota budu udune uddire kaeentini daganna dagoomitte fultte, meentunna laballu miteenni budensanna wogansa ayirissanni nooha hakuri leellishanno daganna maatete misileeti yaate.

Tini misile leellishshanohu mitticho bahilaawe woymi baadi xagga ikkitanna mannu tenne xa yannate daggino xagganni roore horoonsirannota dancha woymi kalaqamu xagga ikkitinota hattenne horoonsirannoha hattenne xagga leellishshanno misileeti.

tinni misile leellishshannohu mitticho uurinsha ikkana daddalu woyinim babbaxxino garrini horo mannaho owaante aatenni woyimi dinkuana yinanniha hakkonne dinkuana manna owaante aatenni horo uyinanniha hakkonne egensiissanno misile leellishshanno.

Tini misile leellishanohu Hijaara ikkanna kuni albaani hige uure no ha'lanyi kone hijaara minanoha ikkasi xawisano

tinni misile la'neemotina leellitayoti leellishanokehu xawisannokehu muuziiqa ikkana babbaxxitino horora maga'nate woyim amma'note mine horoonsi'nanita gittare ikkitannota gitaare yinannita leellishanno misile ikkitano.

Tini misile leellishannohu adawu agaraano ikkanna

tinni misiile laneemmoti leeliishanohu babbaxino danni uduunicho daddalo ikanna kasaleo jawannao buuna gafinanniha lawinore kuria dadalite owaante mannaho aatenni tirfese afidhani nootana daddlitanni noota leellishano misileeti.

Tini misile leelishanohu mitticho amma'note dana ikkanna, magano magansiranni sase seenni umonsa heeshshi yee maganonsa ayiirrisanni maganonsa gotti assiranninna maganinsara umonsa heeshshi assannoro hakkuri leellishshanno misileeti.

Tini misile la'neemmoti leellishshannonkehu woy xawissannonkehu muro ikkitanna insano kalaqamu muro mitticho haqqicho caa'late woyiinimmi caa'late woy worroonni ofollate baxissannotanna hagirsiissannota ikkitinota hattenne leellishshanno misileeti

Tini la'neemmoti misile leellishannonna xawissannoti mitticho turimete baseeti mitticho haranno waa su'masi foonchoho yinanni

Tini la'neemmo misile leelishanonkehu woyi xawissannonkehu babbaxxino mini maatenna amanyoote ikkanna, sidaamu budu uddano uddire ka"entinni biifenna seese booharanninna godo'lanni nooha hakkuri lellishanno daganna maatete yaate.

Kuni misilete aana la'neemmohu babbaxxitino uduunnu duuna woy ikkasinni leellishate hattonni daga lae e"ara yine loonsay hee'noonni egensiisha ikkasi xawissanno.

Tini misile leelishanohu biifanoha gallani mine ikkasiti

Tini la'neemmoti misile lellishshannokehu woyiimmi xawissannonkehu mitticho odoote dana ikkanna odoo shiqishanno sidaamu dagoomu daga mitteenni gamba yite smn woyiimmi sidaama miidiya netiworkiri baalu gamba yite odoo uyiitanni noota tenne leellishshanno misileeti

Tini misile leellishanohu ga'labbote agarrano babbaxinoha muziiqu uduune amadde sokkansa saysanni noottati

Tini base bunu minenna sagalete mine ikkanna tene basera babbaxino dani manni, mayiti mayete ledo baxillano baxillanote ledo dage yanna boohartanni horonsidhano baseti

Tini misile leellishannohu mitticho sidaamu afoo yaanno maxaafa ikkanna woyi gaazeexa ikkanna sidaamu afoo rosaanote maxaafa layinki kifile yaanno hakkonne maxaafa leellishshanno woyim xawissanno misileeti yaate.

Kuni misilete aana la'neemmo gashaanchi afantino gashshaano giddo mittoho

Tini misile leelishanohu Turuzime woyi turiizime woyiinimmi immigireshiinete owaante leellishshanno ikkitanna Babbaxitino garinni kalaqamunni woy wogatenni loosantino misilla hakkuri xawissanno misileti

Tini la'neemmo misile leellishannohu mitticho biifinse worroonni misile ikkitanna angatenni seesinse biifonsoonnita hattenne misile leellishanno misile ikkitanna lowontanni egenshiishahono baxissanno misile hattee leellishannote

Misilete aana la'neemmoti tini muronna laalote tini roore anga ittate horonsi'neemmo muronna laaloti

TIni la'neemmoti misile leellishanonkeri seesileho horonsi'neemmo albaho riqineemmo woyi bidhineemmore ikkaseti

Tini la'neemmo misile leellishshanno roso ikkanna bababxxitino rosaano rosiisaano rosiissanna woroonni ofolte insa uyiitannonsa egenno macciishshatennina wodanchatenni adhitannowa hakkonne uurrinsha woy rosu mine leellishshanno misileeti

kuni la'neemmo manni batifinyu manni uddirino uduunne mitte woga leellishshannoha ikkanna babbaxino baayichinni daanno manni turiizimete la'ote daanno woyte eote buicho biirra afi'nanni.

Tini misile leellishshannohu daganna maate ikkitanna mitticho mayi beeto dagasenna woggase garinni udidhenna biiffe ururrite noota hattenne leellishshanno misileeti

Tini la'neemmo misile leellishshannohu mitticho assaawe woy mitticho hedo ikkitanna mittu lamu mayiike woy afuu dimtse halashshannoha amaxxite ka'entinni uurrite nooha mitticho sidaamu budu qolo uddire nooha leeliishshanno misileeti

Tini misile la'neemmoti leellishannohunna xawissara dandiitannohu biifinsenna seesiinse worro uduunne leellishanno misileeti

Tini la'neemmo misile leellishannohu baattote ofollanna addi addi dani dhaggenna kalaqamu ofollo leellishshanno misileeti

Tini misile leellishshannohu dandiitannohu adawu agaraano ikkitinainsano mitticho uurrrinshira mitticho darga ofolte hasaawa assitanni noore babbaxeewo garinni owaante uytara qixxaabinore leellishshanno misileeti.

Kuni ilete la'neemmori gereewo ikkanna insano mini saadati insawinni afi'neemmo horo heeshsho woyyeesate birra soori'nenna sagalimate horonsi'neemmore mini saada ikkase xawisano

Tini misile Egensiisanonkehu ama'note giddo musilimete( Isliminu ) amanano gamba yte mittimmateni guwisidhanni noottati kaliiqansa

Kuni misilete aana la'neemmohu uurre leellanni noohu beettu gashshaanote giddonni mitto ikkasinni babbaxitinno odoo aanni leellanota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmori lowontanni hagiirsiisannonna danbete dancha ikkinota leellishshano hattono misilete aana noori sagalimmate horonsi'nanni gereewo ikkasi leellishshawo

Tini misile leeltannoti woy la'neemmo misile egensiissannokehunna xawissannonkehu mittichu kameeli doogote woy kameelancho doogo aana kameelu doogo aana haranni nootanna owaante aanno kameela kameelu doogo aana haranni nooha leellishshanno misileeti